Daani n boŋo niraba nyɛla ban zooi dinni paɣaba daabihi n nyɛba bi zaaha ʒila kuɣusi zuɣu bi koharila binyɛra pam bi ni kohari binshɛŋa n nyɛ sima naanzu kaha n ti pahi sanʒi di biɛla piɛri puuni ka bi zaŋli zaŋ tam bi naba zuɣu n ti pahi teebuya zuɣu

Doo n ʒiya ŋo o nyɛla ŋun pili zipili dozim ka yɛ liiga dozim gbunni ka gbubi liiga dozim o boɣu ni ka yɛ chinchin liiga mini di jinjɛm di gabisila zaɣ ƶiɛhi o ni piri namda shɛli maa gba nyɛla zaɣ ʒiɛ ka gbubi baaji ʒiɛ ka bin nyura kirɛt ʒi o tooni

Daani n boŋo bi koharila binyɛra pam dinni salo gba nyɛla ban biɛni paɣaba ni dabba zaa bi ni kohari binshɛŋa n nyɛ Boraadɛ naanzuwa alibarisa lala binyɛra ŋo zaaha biɛla binyɛra puuni n pa teebuli nim zuɣu

Diɛma diɛmbu shee n boŋo niraba nyɛla ban zooi nimaani paɣa nyɛla ŋun bɛ dinni n pili nam zipiligu ka woɣi o nuu ka di wuhi ni o nyɛla ŋun di nasara diɛma maa puuni so bɛ o nyaanga n gbubi spiika n yɛra

moɣani n boŋo jɛngbuna ayi bi nyɛla ban diɛmda yino dola tingbanni ka yino mii ʒɛ zuɣusaa Gbanpiɛla nyɛla ban bɛ loori puuni loori maa nyɛla zaɣ piɛlli ka bi bɛ jɛngbuna maa nyaanga

bia n doya ŋo bia maa nyɛla gbanpiɛlli binyɛra pam nyɛla din bɛ o tooni tooi nima ka o diɛmda di zaaha ku piɛmi gilo ka o do tingbanni n yuundili ka lara

Kpɛ ŋɔ namda nim n dɔya di nyɛla din galisi galisi pam namda nim maa nyɛla bi ni dihi shɛŋa nachiinsi viɛnyɛla di nyɛla balibu balibu di zaaha nachiinsi maa ka bi tili nachiinsi maa di nyɛla konkoba ka bi dihi lala namda nim maa

Kaya ni taada wuhubu shee n bɔŋɔ paɣasara nyɛla ban bɛ di puuni bi sula binyɛra roba nim ni n zaŋli niŋ tahapona puuni n loli paɣasara maa nyɛla ban so chinchinan bi nyori ni ka ʒi lala ʒiya maa

Paɣa n ʒiya ŋo o ʒila kuɣu zuɣu ka kompiuta tam o tooni o yɛla neen sabila ka lamalee tam o tooni di zaa ha di tamla teebuli zuɣu

Daabia n ʒiya o nyɛla ŋun ʒi shitoɣu ni ka chinchina ku pali shitoɣu maa o nyɛla ŋun ku do n jɛliya ka bahari lari

kom tuubu shɛɛ kom nyɛla din doya ka paɣ' ba ka be bɛ nimaani bɛ nyɛla ban nyɛgi gaɣi' n bɔri ni bɛ tuugi kom maa bɛ chɛɣisiri mi

Salin boɣali ni n boŋo loori nim nyɛla bin bɛ dinni tipa nima tipa nim maa nyɛla bibayi n ti pahi nugoɣarisi gba bibayi nugoɣarisi maa nyɛla ban toori tankpaɣu n niŋdi tipa nim maa puuni tipa nim maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka nugoɣarisi maa mii nyɛ zaɣ dozima

niriba n za kpɛŋɔ be nyɛla ban galisi gbanpiɛlla nyɛla ban zuyi be puuni paɣ' ba daba ni bihi zaɣ' kura bɛ zaa nyɛla ban kuli daazayaɣ' yini ka so bɛ mi yɛ polin nɛma laasabu n za be tuuni n taɣiriba

daani n boŋo niraba pam nyɛla ban bɛ dinni kohamma ni damma ka bi niŋda bihi nyɛla ban biɛni n ʒi tahapona paɣa so mini doo nyɛla ban ʒɛya ka paɣa maa mii o koharila alibarisa nima n ti pahi naanzu zima

Paɣaba n chɛni ŋɔ bi nyɛla bi paɣaba ata ka bi zaaha kpabi bihi yino nyɛla ŋun gbubi kpalaŋ o nuuni ka yino ʒi boto ka niɛma bɛ di puuni ka o dihiri katalɛm yino maa mii ʒila gbambila ka bia so tuhuriba soli ka gba ʒi boto o zuɣu ni

tuntumdiba m-bɔŋɔ bɛ nyɛla ban maani palli bɛ mɛrila gooni n-tiri palli maa gootanima ka bɛ yihira ka loori mi za palli maa zuɣu m-miɣisiri kɔŋkireeti n-tiri ba

alɛpilɛ paaki ni alɛpilɛ nyɛla ŋun ʒɛ paaki maa ni niraba pam nyɛla bin bɛ paaki maa ni paaki maa puuni niɛma pam nyɛla din do tingbanni ban biɛni maa shab gbubila niɛma maa shɛli bi nuuni bi kuli yɛla neen piɛla ka shab yɛ neen ʒiɛhi n gabi bi puuni

niraba n laɣam ʒiya bi nyɛla ban galisi bi pam nyɛla ban ʒi tingbanni ka shab mii ʒɛ zuɣusaa bi ʒɛla tia titali gbuni sooja nyɛla ŋun bɛ bi tooni

Palli duɣu n boŋo niraba nyɛla ban zooi dinni pam daabihi n ti pahi ban kuli chɛna bi nyɛla ban galisi dizuɣu pam shaba kiharila kpakpa nima

siyaasa niŋbu shee n boŋo niraba nyɛla ban laɣam yina n gbubi dapaɣala ka sabbu balibu kam bɛ dapaɣala maa zuɣu gbanpiɛla n nyɛba bi nyɛla ban galisi pam

niraba n ʒɛya ŋo bi nyɛla ban galisi bi nyɛla ban kpɛ luɣu shɛli polo ka alɛpilɛ laasabu ti ʒɛya ka bi sabi pa dizuɣu gaana ɛɛfos ka paɣa n ʒɛ di gbuni ka bi kpɛna ka o tiriba lahabali o nyɛla ŋun diriba fiila ka bi maai bi ni wundi o ni yɛriba yɛltɔɣa shɛli maa

alɛpilɛ paaki ni alɛpilɛ nyɛla ŋun ʒɛ nyaangi maa o biɛla paaki maa puuni ka niraba ku deei paaki maa ni paɣa si nyɛla ŋun bɛ paaki maa ni o nyaɣala baaji ka tom gbubi niɛma o nuuni o zaŋla binshaɣu n tiri do so paaki maa ni

loori n bɔŋɔ loori maa nyɛla bin peenti so nuɣso so nyɛla ŋun ʒi loori maa zuɣu ka kɔba pa dizuɣu niraba pam nyɛla ban bɛ loori maa gbuni yino gbubila bia ka shab mii kpabi bihi ka so mii zaŋ bini n tam o zuɣu ni paɣaba mini dabba zaa nyɛla ban biɛni

Tiwola kohabu shee n boŋo tiwola maa nyɛla din galisi di biɛla binyɛra puuni di shɛŋa biɛla piɛri ni ka shɛŋa bɛ taha ni ka shɛŋa mii bɛ tahapona puuni tiwoli shɛŋa bini kohari n nyɛ leemu kamantoosi Alaafee wotamilo niraba ayi n ʒɛya n koharili

niriba n laɣim kpɛŋɔ be 'I zaasa nyɛla paɣ' ba be nyɛla ban galisi be shɛbi nyɛgila bɛni yɛra be tuuni ka nɛma bɛ di puuni moɣini laasabu n nyɛli tihi balibu balibu nyɛla di bɛ ni maani

Paɣa n ʒɛya ŋo o nyɛla ŋun niŋdi o daabiligu o nyɛla ŋun gbubi tahapoŋ o nuuni ka niɛma bɛ di puuni o lahi nyɛla ŋun ʒi tahapoŋ shɛli o zuɣuni ka biraash nima ka di bɛ di puuni

Niriba pam nyɛla ban bɛ kpe ŋɔ gbanpiɛla n nyaba teeku noli ka bi ʒiya n ŋmeri pɔhim paɣaba ni dabba zaa ha nyɛla ban bɛ bi puuni.

diɛma diɛmbu shee n boŋo bihi nyɛla ban zooi nimaani so nyɛla ŋun bɛ bi tooni n gbubi binshaɣu o nuuni ka lala bini maa wori waa ka bi niŋ nimmohi n yuundi o

bihi n bɔŋɔ bi nyɛla ban dɔli sɔli n chɛna chɛchɛ nyɛla din ʒɛ duu gbuni duu maa bi pilila mori ka mo kpulli tabi Duu maa bihi maa nyɛla ban ʒi niɛma n dɔli sɔli chɛna

niraba n boŋo bi nyɛla ban galisi paɣaba ni bihi zaasa bi nyɛla ban ʒi niɛma bi zuɣu ni ka shab gbubi bihi shab kpabila bihi maa gba bi nyɛla ban galisi bi nyɛla ban yi tiŋ shɛli n loori tiŋ shɛli dabam

Naraba n boŋɔ bi nyɛla bi zaɣ' kura ata dabba maa nyɛla bi niribaayi n ti pahi paɣa paɣa maa ŋun gbubila bibila o nuini paɣa maa yɛla neen sabila dabba maa ni yino nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka yino mii zaŋ o boɣu pa ŋun ʒi tiŋgbanni maa ka ʒɛ zuɣusaa ka tom zaŋ o nuu pa paɣa maa

Doo mini o bihi n ziya bin dirigu nyɛla din tam bɛ tooni bi dirigu maa nyɛla din tam tɛɛbuli zuɣu di bɛla pileeti ninni bii maa nyɛla ŋun pii bin dirigu maa n niŋdi doo maa nolini doo maa nyɛla ŋun kpa niŋkpara

Tumtumdibi n boŋo bi nyɛla ban bɛ boɣali ni n tumdi tuma salin gbiribi n nyɛba shab nyɛla ban gbira ka shab yiɣisi ʒɛnʒɛya tahapona bɛ bi sani ka bi tooi kom niŋ di puuni

salin boɣali ni n boŋo loori nim nyɛla din galisi di puuni nugoɣarisi biɛni tipa nima bi biɛni ka naan chɛ loori shaba ban miksiri konkirɛt laasabu ka bi gba biɛni bi nyɛla ban galisi dinni pam

soojanima m-bɔŋɔ bɛ nyɛla ban galisi pam bɛ dolila palli ka saɣiri ku deei palli maa zuɣu loorinima ayi nyɛla din doli ba looori kar' yiŋga nyɛla din be bɛ nyaaŋa ka soojanima maa shɛba be loori maa puuni